Paɣa so kohiri la kawana kawanduɣira. di tamla buɣum maa zuɣu, ka wa amaa. yelɔw kon n nyɛli ka ɔ zaŋ tam ka kom be dini ka so gba ʒi ɔ sani n kohiri boosi flag nima ni kopu nima ka di mali bin lunsi, 55kopu nim maa,

Do' so n-kariti o binkɔbiri chani ni bɛ ti di bindirigu binkɔbiri maa zaɣ' lɔri be bɛ ni ka nyama be bɛ ni. Shɛba mali yila ka shɛba nyɛ zaɣ' sabila mini zaɣ' piɛlli ka shɛba nyɛ zaɣ' sabila noli ka so kɔhiri furuti bɛ sani. Ambirɛla ni ka o kɔhiri li do' shɛba gba ʒila o sani ka bɛ diri fiila.

Shɛba n-chaŋ ICT lapu ni bɛ ti karim ka niriba yuusirila bɛ lapitɔpu ka so gbibi o buku ka foonnima paya ka maaka gba paya ka pɛnnima paya paya ni o sipɛsi ka di gba paya o ka mali jɔta bila ka di do nimaani yɛlo.

Bihi n demda bi tiŋ kpaŋ shɛli ni reese ka bi ninda ŋun di fest maa ɔdola jinjam branw, kaɔ liiga maa shee a nya din daɣi sham ka ɔku nyili ɔ nyina ɔ ni di fest maa ka tihi maa kuli ben beni tihi green ka soya kurili so gba be bɛni ɔ sɔla siketecsabinli ni liiga pink.

Pakpamb so n ku bɔbi bɔbigu yaa, ka ye bɛ liiga nima chinchini liiga nima, kashabi nyɛ zaɣi ʒɛɛ shabi nyɛ zaɣi sabila, ka kpa ti kpari zala ŋɔ, n ye cheeni ka so Kpabi bii be bi ni ka so gba ye liiga green ka di koba maa ni

Accident shɛli la niŋ tipa track ka di nyɛ accident ka di maɣisi tiba loori shɛli ka niriba maa zan zaya lihiri ba rasta man so gba zaya ka do gba ye blue za o sani ka a be tii be di shɛli polo ŋɔ.

Do' so m-be duu o mini o paɣa ni bɛ bihi. Doo mini paɣiba ayi zaɣ' bila maa o ma gbibi o mi ni kpɛma sani maa ka o ba be o sani ka o ku niŋ o zuɣu maa afuro ka o ba mi pini kolikoli.

"Sofa chairs" maa zami yaa zaɣ'sabila n-nyɛ ka be "arrange"gi li ka be niŋ "stikers" n-niŋ tabili tabili walls maa room maa nyɛla di viɛla ka be niŋ top maa nyɛla white ka peenti room maa buluu ka be niŋ laatinima zaɣ'bi'bihi bi'bihi sheli niŋ.

Paɣ'so n-baɣili o bihi ayi ka be yi puuni n-kuni yiŋa ka be vaai da bihi m-pa cheche maa nyaaŋa cheche ka be zaŋ chaŋ puu maa ni ka o ʒi o "basket" bihi maa yiŋga ʒila o nyaaŋa ka yiŋga ʒi cheche maa "basket" din be tooni.

Yili shɛli ka niraba ʒiya ka ankora. giriin ʒɛ di tooni yili maa duri ata n nyɛli ka windoos maa gba kuli biɛni yili maa nyaanga tihi biɛni moongu tihi mini tihi dabam dabam ka di ʒɛya ka paɣaso ʒi dundoli maa ni

Paɣa shɛba n-yi puuni kuna ka be niriba ata maa zaa Kpabi bihi ka so gbubi "umbrella" ka so ʒi beni ka gbubi bukata ni "umbrella" ka so gba ʒi kpalaŋsi ka so ŋun be ʒi binshɛɣu ka ti'shɛli ʒe be sani.

shabi n wari cultural dance dabba ayi shab ka ye singlet piɛlli ni jinjama yin gi ku jumpi n ku be pohim maa ni ka so ye liiga green ka so ye liiga yellow jinjam sabinli n za o sani.

Shabi n mɛri baan jiri duu, ka a nya ka so kaɔ tam zuɣusaa n pɛɛn tira. ka so gba tam lader zuɣu n be shɛli pɔlɔ ka shab gba ʒɛ tiŋa n niŋdi defirand ting shɛli ka ɔye liiga read, ka hulubaaro gba ni maani ka di nyɛ blue

Paɣasaribili so n kohiri "fruits" o ku yela liiga viɛlli ŋɔ "blue" nyali ka ku pam o zuɣu ka ku nyili o nyina n ʒiya fruits maa o kohiri "watermilo, pineapple, apple, tomatos".

Shɛba n-chaŋ sii saidi ni bɛ ti gbahi zahima ka paɣ' shɛba kana ni bɛ ti da. Ban gbahiri maa beni ka ban yɛn da gba beni. Dabba gbahirimi ka paɣiba maa kana ni bɛ ti da n-chaŋ ti kɔhi. Zahima maa bɛ malila tilaapia ni amani.

Daani n boŋɔ ka bi kaɣiri boodiye naanzua naanzu "green" ni zaɣ'ʒee ni alibalisa ka paɣa shab Kpabi bihi ka tii gba be nimaani ka bi pun zaŋ "Umbrella" sabinli n za ni.

So n duɣi bɔrade ni paya ni gala, kaniŋ kun tunbre flɔ ŋɔ ka zahima ŋɔ kuli pali ka ɔ seveli n niŋ a yuwa sabinli ni gala maa gali pɛla n nyɛli ka bɔɔdiye maa ka ku niŋ yelɔw n kuli vela

techa n wuhiri bihi shikuruni kabi be an kopleted bilding shalini bihi maa bɛ ka teebuli ni ma taabɔdɔɣu n pa dari zuɣu kabihimaa zaŋ bi bukunima di zuɣu sabira techa maa bɔhiri la bihi ma koishins

So n kpi ka bi yem chaŋ ti soɣi o kum daa daka maa ka di be ka zahima ka o be di puuni ka bi ʒi o ka o niriba maa ye liiga sabila sabila ka tia shaŋa be nimaani "cocoa nut tree" ka di ku waɣa waɣa green green ka di za nimaani.

Do' titali so n ʒi o wahu yee wahu zuɣu wahu yee wahu maa o nyɛla zaɣ'sabinli kamani zaɣ'piɛla zaɣ'sabinli ka zaŋ gabiga n lo lo o ningoli ni ka doo maa gbubi daɣu ni boɣati ka ti shɛli gba ze bi sani kuɣa gba dola di gbunni

Daani n bɔŋɔ bi kohiri la chinchina, kentɛ ni bin shaŋa shaŋa ka paɣisɔ ʒɛya ka ye liiga yelow. ka sɔ gba kohiri bisket ka ʒili o zuɣuni. nkanna kaso gba be onyaaŋga, ɔgba chanila , daa dibu.

Bindirigu n bɛ asankani di nyɛla boodiyɛ ni galli gali waara ni zaham ni nturiwa stiwk ka bi niŋ kpa ʒiɛɣu n pa di zuɣ

Shɛba m-be dazeeti ni tumdi tuma ka yiya maa di bɛ galisi yiya dibaata ka bɛ paɣi bɛ nɛma deli miya zuɣu ka gaɣa za n-zaya ka bɛ duu maa ka di nyɛ yelo ni orangi.

Palli zuɣu n bo ŋɔ loorinima shɛli chana ka shɛli kanna ka shɛŋa nye "accident" ka bi paaki li niŋ "one side" ka kunkun shɛli gba beni ka loori maa din nye "accident" maa "white one" n nyali ka palli maa bini maa kpe dinni

Paɣ' so chimdila doonɔti ka baasikɛti be o sani ka o yaari niŋdi di ni ka taha pili zaya ka shɛba ʒi o sani bihi mini paɣ' shɛba ʒi o sani ka ɡaɣ' yɛlo za o sani

shɛba n-chaŋ daa ni ni bɛ da binyɛhari furuuti kamani leemu watamilo painapuli ni vɛgitabulisi gba paɣisaribihi ka bɛ zaya ni bɛ danda ka ti paɣa maa daa kamantoosi beni naazua beni girin pɛpɛ

Do' so mini o family o paɣa ni o bihi ʒi christ mass church shɛli gbunni ka bi kuɣu gba za one side ka robber baaji green shɛli gba do bi sani ni baaji shɛli ka bia maa yiɣiri bin' shɛli baaji maa ni.

Daa ni m-bɔŋɔ ka doo maa ʒe o sitoo noli kohiri o bini ka baasiketi maa ni ka di zaya ka binyɛhiri maa gba ku shɛbi shɛbi be baasiketi shɛŋa gba ni ka di beni moongu ni kamantoonsi ka di gba be din ni.

Kaayaayɔ bihi n ʒi bɛ taha n bɛ tiŋ puuni bi tuma n nyɛli bɛ ʒirila niribi nema ka yirina liɣiri ka sɔ ye liiga yelɔw n ʒi ɔ tahili bi sɔ nema ka dilan gba be ɔ tooni ka ɔ dɔli dilana ka sɔ gba kohiri jinjam a ni liiga nima

Shabi n curosiri road. ka jiran bisa zaɣi waɣila waɣila ka di ʒan ʒa bi sani n nyɛ zaɣi piɛli shɛli gba beni. ka nyɛ zaɣi sabinli gba beni. niribi maa shabi sola jin jam sabinli shabi yela liiga piɛla liiga sabinli.

Paɣa shɛba m-be bɛ yiŋga n-ŋmɛri bolli o mini o bihi be niŋla "net" nyɛ be "pole" maa ka yiŋ'maa be "one side" ka be "gate" maa ka di nyɛ "brown" ka be peenti be yiŋ'maa be yiŋ'maa nyaanga ka tihi beni.

Shabi n diri bin dirigu bi ʒila sɔŋ zuɣu n dira shabi yuusorila dirigu n dira ka shabi mi yiɣisiri bɛ nuhi n dira, tahali maa gba dibaa yi n nyɛli zaɣibili mini zaɣi karili ka bihi ka man diba ata ni bi ma nima niribi anu,

Shɛba n-niŋdi kɔchira daansi. O yɛla liiga ʒee ka pili zipiligu ka niŋ raasita. Liiga ʒee yɛlo ni girin shɛba gba za bɛ sani n-yuuni ba bɛ yɛla mɔlitikalɛsi shɛba nyɛla silimiinsi shɛba nyɛla zaɣ' sabila.

Tight ka bi ben tumdi tuma maa shab toori la tankpaɣu ka shab toori kuɣa ka cement bags ku paaki beni ka shabi beni n miɣisiri koŋa maa mini cement maa mini tankpaɣukaa loori shɛli za nimaani zaɣ' sabinli

Paɣa so n niŋdi at wek ka ɔdi zani bi n yahiri shɛli fan n nyɛli shɛli gba. ka di nyɛ ŋmani ,ka di mali bin luŋa. kadi nyɛ kalee kalee. read beni yelɔw beni, green beni ka ɔmaŋ maŋa ka gbaya.

Saiht shɛli. n bɔ ŋɔ kabi gbiri tam kpaɣu. mazin maa gbiri la. tankpaɣu. maa. n soŋdi one said ka shab. gba zi ambilela. shɛli gbunni. n vuhira ka kom bilisi yina. bi.n gbiri shɛli pɔlomaa.

Dooyili m bo ŋɔ o hoolini ka a nye kuɣu maa gireen ka bin piŋk pa di zuɣu ni dufɛli yalo ni kalesi kalesi ka fulaawesi be waansiyi ka duumaa mali layis ka santa teebuli biɛni.

Tun tuum bi be bi ofiisi tumda bi zaa niŋla "nose mask" niriba ayi Ʒim ka niriba ayi zaya ka bi niŋ bana ka di be nimaani "blue one" n nyɛli bi room maa "white" n nyeli.

Daani n bɔŋɔ ka loorinima chana shɛŋa chana shɛŋa kanna "buses" maa di nyɛla "different colour " blue beni green beni ka shab ka bi niŋ bana tabili ka ninsalinima maa ku muɣi daa maa ninjiramiinsanim maa di ka kalinli di ku galisila nimaani.

Ankarinsi maa yaa niŋdi bɛ bini bɛ culture, ka nya bɛ naa maa o ye bɛ liiga, liiga ʒee mini sabinli, ka zaŋ vari shɛli n pa o nyingoli ni, ka so gba ʒi bɛ sani ka ye liiga ʒee mini sabinli maa laa, ka zaŋ vari maa n lo n lo bɛ nyingoli ni, pili bɛ zipila zaɣ' ʒehi.

shebi n niŋdi bɛ kolchiral daansi paɣaba ayi ka bɛ wara ka kuli ye bɛ cheeni nima maa n niŋ bɛ naba ni bɛ nyingoyani bɛ boɣari ni ka so ye zumlaayon nema ʒɛ nimaani so gba ye neesi nema ʒɛya ka so ye kuyili nema

Na so n ʒi ɔ kuɣuni ka ɔ kpaŋ baliba ʒinʒi ɔ nyaaŋa, ka shabi ʒiɔtooni ka salima ŋɔ ka di pali onyiŋgolini cheeni ni di bansi ka so gba ʒi ɔsani sali maa kabi zaŋ niŋ ɔzuɣuni

Daani shɛli polo m bo ŋɔ di bi viɛlli zaa kom n doya maa ka boola be din ni ka so ba moto n chana so gba ʒi o tahali ka bin buluu pili li ka yiya gba be shɛli polo ka Niribi zanza din ni lihiri.

paɣiba so ʒila o kichin ni n-dira ka mɛnu boodi taba wɔdi maa zuɣu ka hita kopu gba tamya ka o foon be di gbuni ka o paaki binyɛhari niŋ o weiduroopu ni

Paɣ'so n-sanitiziri o nuu ka ye "nose mask" ka so gba za o sani o gba malila"nose mask" ka kpabi bia ni chinchini ʒee ka so gba ʒi nimaani ka pa moto zuɣu ka so gba pa moto zuɣu ka do'so gba za nyaaŋa doo n-tiri o "hand sanitizer" maa.

Paɣa so ŋmɛri bolli ka kamaraman ŋmaari o ka shɛba gba gbibi foon n-ŋmaari o niriba ayi ka so ye liiga piɛlli jinjam sabilinli n-tiri o fansi ka so ye liiga ʒee n-ʒi o sani ka dab' shɛba gba za bɛ nyaaŋga n-yuundi o ni ŋmɛri bolli maa shɛm.